Dano ma gitye iyeya yeya man tye idi pii madit ngat acel tye ma ocung acunga kun oilo rec malo dok omako tal icinge ngat acel obedo kun tye ka woti coro pii ki tal ma omako wek yeya ongweci.

Pii malac dok dit mada pi man tye ka nen ma opok kun leng pi man tye ka nen kit meno ma lube ki kit ma ceng tye ka darone kede.

Dano ma tye ka wot iyo ma obedo gotgot dano man oyeyoyec madit i wiye kun i teng yo man tye iye yat madit/

Dano ma omako rec icinge ku oketo cinge tye i pii rec man pud dyaka dok pud kikwanyo akwanya ki i pii rec man kome tye ma ryeny aryenya kun oton oton col col.

Dako ma obedo kon tye ka bunyo dako man oboyo wiyeo dako man obedo ka kicwalo dak ki kwanyo iye cente kun inyimme kiwero ma yelo dak ki coyo ni mubil MTN

Lee ma tye i kin yat lee man kilwongo ni gunya lee man tye ka ma obedo alum alum kun yatte tye ma ugabe agaba

Dako ma oruko kor bongo maatar kun oboyo wiye ki latam oyeyo bap ma obedo ma bulu i bap man tye iye jami mapatpat. I kin jami man tye iye cwan kikopo ki mukene mapatpat.

Bunga madit dok malac bunga man tye iye yadi madongo mada kin bunga eni tye iye yo ma okato ki bene ot bati matino ma kiyubo aryo.

Nam madit dak lac nam man kono tye ki cula nam madwong ma tye ka mayone woko nam ki itenge tye iye odi mogo matino tino ma odngo ki icula nam man

Dako ma ogungo agunga kun obyelo bag ma tye ilangete tye ka kwilo lok i it latine ma ocung acunga gin aryo eng gitye inget ot ma kiyubo ki godi dok ot man tye ki wang dirija acel ma kiwero kome matat.

Dano madwong ma gitye idi pii danoni weng gurye kun gitye ka peyo obwo pii man tye malac dok dit mada.

Lee adek ma gitye idye lum lee man komgi ongolo ongolo tar col lee man kilwongogi ni lagwa magi obedo lee me dye tim.

Bunga madit dok yadi madwong maboco tye iye i kin bunga man itenge ki tenge tye iye yo matino aryo ma ungak ki iyigi

Boma madit dok lac i boma man tye iye odi mabocco dok madongo i rwom mapatpat i kin boma man tye iye yo ma dano ki mutoka ki pikipiki gitye ka ngwec ki iye kun mukene tye jami macalo yadi bene i kin boma man.

Lee man gitye i dye lum lee man kilwongogi ni amuka. Lee-ni mukene ocung gitye ka wot ki cam mukene obutu piny man obedo lee me tim.

Yo ma dano ti kawot iye madwong mada kun mutoka bene orye irek acel kun mukene ocungo mukene tye ka ngwec inget yo man tye ot madit ma biacara mapatpat timme iye kine tye iye duka ki kacatu jami mukene mapatpat

Dako ma obedo i wi piki piki kun otingo ngat acel ma obedo i wi ter ma bene tye i te pikipiki i ngete otweyo iye gwana ma kipiko i kicaa mapatpat.

Lee matye idye lum lee man tye kene lee man gileongo ni lacek man en obedo lee tim kun po ilum

Labolo ma kiketo kacel labolo man obedo labolo kwon kun ka kiwanyo kimyeno loke doko kwon dok kingido kicelo mukene acela.

Dano ma obedo abeda kun ingeye tye jo mukene dano man oruko kor bongo labadde bor ma bulu kun oruko mola icinge icinge tung lacuc tye iye obwo ma giyubo ki nilo.

Laco ma omako coc ma kicomo ital kun kun kicoyo ni en SARS now ki iwiye malo kicoyo ni us solution not confusion kun dano madwong tye bene ma gitye ka nenone ki ingeye ki odi madit tye bene ki ingeye dok bene tye itenge.